Miaramila maromaro manao aro loha, manatrika ireo mpitokona ary miaro ny vahoaka ihany koa sy ny filaminany.

Taratry ny fahantrana ny fahitana izao... tsy filaminana eo ambony latabatra... fivarotana izao.